Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe galɔn aɖe dzi helé matsin aɖe ɖe asi. Le yiƒe axadzi la, sola panela aɖe le afi ma, wokɔe via ɖe nane ŋuti, le yiƒe akɔme la, azikpui aɖe li enye bɛntsi yike batri kple matsine vovovo aɖewo hã li, le yeƒe megbe la, woɖo asi hã ɖe ahã le…

Ŋutsu kple nyɔnu woƒoƒu ɖe teƒe aɖe hele tsi kum. Gake nyɔnuwo sɔgbɔ wu ŋutsuawo. Le wo dome la, ɖevi aɖewo hã le wo dome. Le woƒe axadzi la, eŋu gã aɖe ɖeka le woƒe axadzi yi ke nye etsi ŋu.

Ame atɔ aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe nyakpɔ aɖe eye le wao dome la ame ɖeka aɖe tsi tsitre henye yevu ŋutsu le yeƒe megbe la Amerika ƒe aflaga le eƒe megbe. Le wo dome la, yevu nyɔnua ɖeka aɖe hã nɔ anyi ɖe azikpui me eye ameyibɔ ɖeka aɖe hã ele megbe hede asi megbe.

Ameyibɔ kple yevuwo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eye yevuwo wo sugbɔ wu ameyibɔwo, le woƒe ŋgɔgbe la, amekukuɖaka aɖe nɔ afima eye ayevo ŋutsu aɖe dze klo ɖe yevo nyɔnu aɖe Lome sike nɔ nublanui nu wɔm alo nɔ avi fam.

Ame gbogbo aɖewo yi ɖe mɔsike eye le wo dome la, ame gbogbotɔwo ɖɔ kuku eye nyɔnu aɖewo hã wotsɔ maliyafi le woƒe etame.

Ŋutsu ame adre ɖe nɔ xɔ tame eye wonɔ dɔ wɔm vevie. Ame eve le tsitre eye ame eve nɔ anyi. Ame eve nɔ kotsomi eye ame ɖeka nɔ yiƒe ali dzi hele eka aɖe ɖe asi. Wo katã wodo egbe awu egbemumu ked za ame eve ɖe ko.

Ame etɔ̃ le dɔ wɔm eye edɔ si wɔm wole nye be wole egbe dom alo wole seƒoƒo dom le wo dome la, nutsu ɖeka aɖe le emia dzi eye nyɔnu eve hã nɔ ɖusi ɖusi.

Eŋu ame eve kple moto eve wole mɔmemidzraƒe si ke woyɔna be pɛtrolines. Eŋu ɖeka ele gbemumu eye ɖeka ele ʋɛ̃. Le woƒe ŋgɔgbe la, nyɔnu ametsitsi woame eve kple ɖevi ŋutsuvi woame etɔ̃ le woƒe ŋgɔgbe.

Ŋutsu ɖe nɔ klotsomi henɔ edɔ wɔm le yi ƒe axa dzi la, ŋutsuvi ɖevi sue aɖewo nɔ klotsomi hafi eɖewo le tsitre. Le wo dome la, ŋutsuvia ɖeka lé ɖevi sue ɖe asi gake ɖevi sue la medzedzem nyuie o.

Fɔkpa votavota ɖewo le afi sia yike wokɔ ku nu. Le afɔkpa ƒe nɔnɔme me la, wodo atsia ne ɖewo le kɔla dzɛ̃, grin, yelo kple mamlɛawo wodo…

Ame atɔ woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka henɔ seƒoƒo dom. Le wo dome la ŋutsu wɔme eve henye ame tsitsi hele wo dome eye ŋutsu ɖevitɔ ɖeka hã le wo dome eye nyɔnu ame tsitsi ɖeka kple nyɔnuvi suetɔ ɖeka hã le wo dome.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye le wo dome la, ame eve aɖe wo le ekpɔ dzi. Ɖeka nye ŋursu eye ɖeka nye nyɔnu. Nyɔnu ame tsitsi aɖewo le ɖevi ɖe asi eye wo le agbalevi ɖe ɖe asi. Le axadzi la ŋutsu aɖe hã do awu ʋi le nyɔnuwo ƒe axadzi.

Dzata aɖewo ƒoƒu ɖe gbemelã ɖe yi ke woyɔna be bufalo ŋutsi. Dzata ɖeka aɖe ku ɖe bufalo ƒe dzo ŋutsi eye wòku ɖe eŋutsi sesiẽ. Dzata ɖe hã le megbe le du dzi gbɔna. Le megbea la, bufalo gbogbo aɖe le du dzi zɔ gbɔna.

Nyɔnuvi ɖetugbi aɖewo zɔ yina ɖe teƒe aɖe. wodo afɔkpa eye wokɔ avɔ gba akɔ. Dzonu le kɔ na eɖewo eye eɖewo la dzonu mele ekɔ na wo o.

Sukuviwo ƒoƒu ɖe sukuxɔme hele enu srɔ̃m. Eɖewo le peni ɖe asi ele le wo dome la, yevu nyɔnu aɖe hã le wo dome. Le megbe la, ameyibɔ ŋutsu aɖe le megbe la ŋii yi ke be yiƒe emo me dzedzem nyuie o.

Ame aɖeo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe yi ke wonɔ fefe wɔm eye nyɔnu aɖe yi ke do au dzi hele ɖevi sue aɖe yi ke ɖo nukomo eye wonɔ megbe nɛ. Ŋutsu aɖe hã le anyigba eye wodo vuvɔmewu.

ŋuɖuɖu vovovo andre ƒoƒu ɖe agba ɖeka me ŋuɖuɖuɔwo yi ale, bladzo tɔtui wɔtsi tadi koklozi spagɛti salad kple sabala

Ame aɖewo wova aƒuta eye le wo dome la, nyɔnu ɖetugbui woame etɔ̃ wole wo dome. Nyɔnu ɖetugbui eve wode esɔ dzi eye ɖeka le wo yome le zɔzɔm. Ŋutsu la lé esɔ la ƒe ka ɖe asi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dzodoƒe hele ehɛ ɖe asi nɔ nane kpam si ke de abe ete alo makani alo nagoti ene. Le eƒe akɔme la, nutɔtɔ alo kolikotɔtɔ nɔ yiƒe akɔme.

Ame vovovo aɖewo ƒoƒu ɖe sewɔtakpeƒe me eye ame ɖeka nɔ anyi ɖe woƒe ŋgɔ. Le amea ƒe axadzi la, Amɛrika ƒe aflaga le yiƒe axadzi eye ame aɖewo hã wonɔ anyi ɖe ŋgɔgbe eye agbalẽ le woƒe akɔme.

Ame atɔ aɖe ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye le wo dome la, nyɔnu eve le wo dome. Ɖeka ɖɔ miafi eye ɖeka hã le megbe hegla asi ali gake me dzedzem nyuie o. Ŋutsua dome la, ɖeka le atsitre hele nane ɖe asi.

Ŋutsu sɔgbɔ aɖewo zɔ le ablɔ dzi xeyina ɖe teƒe aɖe. Nu si ke ame gbogbotɔ wodo lae nye wodo awu yibɔ eye woɖɔ kuku di eɖewo hã do awu vo vovovowo.

Edzo bi eʋu vovovo aɖewo kple exɔ eve eye le teƒea ƒe megbe la, adzidzɔ ɖe nɔ tsotsom aleke gbegbe, le ŋgɔgbe la, eʋu ɖewo nɔ emɔ zɔ he yina ɖe teƒe aɖe.

Ɖevu yevuvi aɖe yi ke nye ŋutsuvi le fefe fem kple eŋuviwo eye eŋuawo dome la, ɖeka aɖe le abe keteke ene eye mamleawo hã wole abe tractor ene.

ɖevi ŋituvi woamene wova tɔtó eye wóle tsi kum le wó dome la ŋutsuvia ɖeka mele dzedzem nyuiwo éle bakɛt e blu ɖe asi eye wò ɖó nukomo

Ame ƒomevi vovovo aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye wo le dɔ wɔm ku ɖe Igenering tsi. Le wo dome la, ameyibɔ aɖe le wo dome eye wodo vuvɔmewu hetsɔ kuku ɖɔ ta. Ame aɖewo hã wo le wo dom si ke nye yevuwo. e

Ŋutsu aɖewo to lani eye wo yina ɖe gota. Wodo awu abɔlegbe kpel atawui kple afɔkpa le woƒe axa dzi la, ŋutsu aɖe le exa ɖe asi hele nu kplɔm vevie.

Ɖevitsitsi aɖewo wɔ to godo eye wole eme ɖum, le wodome la, ɖevi suɛ aɖe yike nye nyɔnuvi aɖe hã le wo dome eye wole woɖu kple wo. Le wo megbe la, ʋuƒolawo hã wonɔ anyi ɖe atsi aɖe te.

Nyɔnu eve aɖe le afi sia eye le woƒe megbe la nuɖuɖu aɖe le wo gbɔ abe akɔɖu, atɔtɔ, aɖiba, ŋutsi, kple bubuawo.

Ŋutsu aɖewo ƒoƒu ɖe afi sia hele edɔ wɔm. Edɔ siwo wɔm wo le la enye gakpo dɔ eɖewo ɖɔ kuku eye le wo megbe la masini henye gakpo tɔ alo gakpo masini le wo megbe.

Eŋu ve kpɔ afɔku eye ɖeka nɔ amadede dzɛ̃ me eye ɖeka nɔ amadede ʋi me. Ɖeka yi ke le amadede dzɛ̃ me la ekpɔ afɔku gake etɔ mesesẽ o gake eyi ke le hia me alo ŋu hitɔ la kpɔ afɔku eye wogbã gudugudu.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye wo katã wobla akpa alo wodo nu yike nye nu kpekpe eye eɖewo nye ŋutsuwo hafi eɖewo hã nye nyɔnuwo. Le wo megbe la mashini aɖewo le wo megbe. Ok.

nyunutu aɖewo kple nyɔnu aɖewo bla agba ɖe asi hele zɔzɔm eye le wóƒe ŋgɔgbe la ame aɖewo tsitsre ɖe atsi te eye le ŋgɔgbe ʋĩi la amaɖewo hã wóle tsitsre le afima

Ŋutsu woametɔ aɖe nɔ gakpo dɔ wɔm eye ŋutsu woamev wolé gakpo ɖe asi. Teƒe si ke wole la le woƒe megbea, gakpo aɖewo le…… eye masini aɖewo hã le teƒea.

Ŋutsuvi wome ade le tenisi abo dam. Woma ɖe teƒe tɔ̃ tɔ̃ le toa me la, ame ɖeka kɔ afɔ yi dzi bobobo. Elie etoa ƒe akpe me ɖa, ame aɖewo nɔ anyi eye ɖewo hã le tsitre hele abɔ kpɔm.

Ɖevi suɛ aɖe kɔ abolo hele dodo nɛ ametsitsi aɖe yike ɖo gaŋkui, le wo megbe la, ɖevi suɛ aɖewo hã le megbe gake woawoea wo medze nyuio. Abolo kple nuɖuɖu vovovo aɖewo hã le fisia le kplɔ̃ dzi.

Nyɔnu aɖe mlɔ anyi ɖe avɔwo dzi eye woɖo nukomo hemia ŋku. Avɔwo wo le fiya woku vovo eɖewo wo le ɖokpo ƒe nɔnɔme me hafi mameawo hã wo le nɔnɔme bubuwo me.

Ŋutsu ɖewo le teƒe aɖe yi ke wo le edɔ wɔm vevie. Ɖeka le egi ɖom eye ɖeka le simiti kɔm ɖeka hã le dɔwɔm le megbea vevie.

Ɖevi ŋtsu ame adre wonɔ anyi ɖe kletifɔ aɖe ddzi. Wonɔ anyi henɔ edze ɖom. Le woƒe ŋgɔgbe la sako kple nugo gbagba aɖe wonɔ teƒea kple nu kuklui wuwlui aɖewo. Teƒe si ke wonɔ la menye teƒe dzeani o teƒe enye aɖukpo dzi.